Daro gaammo dare asati uttidi gaammo dere may7o may7idi dubgguza may7idi de7izayti beettoosona izatikka hara ha baggara bootha may7o may7ida karetha asatinne de7o.

Daro asati biitta bolla uttoyti beettoosona izata guyerakka hara asati eqqidi issey ha bagga issoy hara bagga xeelliddo beettoosona.

wogga gita keeththay beettees izikka wogga pooqeyn deizayssa mildera eexanas deiza mabraate pooley eqqutoyssi beettees wogga pooqeza milderakka mitha

daro asati issipe shiiqidi eqqi utoyssi beettees iza guyerakka dhoqu gida bootan ha'ikka haara asi keehipfe issife shiiqidi eqqidi xeellido dee'izayssi miicidonno beettees

daro asati oge kumidi sintha bagga hamuti bizayssi beettees izatikka gashshenay gittanay cimay aaya aawu sintha baggalidi ogara kumi beyosona

Gaammo dere may'o mayutida darro asati beettosonna izetikka heedzdzati guyera eqqin sinthara issi addey gulbatoyssi beettees iza guyerakka hara asi beettees

Keehippe maarara keexxet uttida keeththaya beettaws he keeththayakka booththa qaalamen gorpettada keehippe lo7awus izi giddoyrakka so gelthiza ogey giddora deeshin ha millera utetha miishatikka de7oosona.

tophpphiya deren ammaniza keeththa cimati sinththara uttoyti beettosona izetikka dumma dumma haymanote cimati ammaniza keeththa cimati sinthara uttidi issoy issoy

inthara daashin bank gi xaabeto uttida wogga pooqezi beettees he pooqe bollaka issi asi giddora equtoyssinne daashin bank gi xaabeto henge bolla equtidassi beette

Topphiya biittan de7ees giya gatappe lo7o biittappe suwa tunga woykko addisaaba giya biittan di7o addababay gidishin iikka giddan keeththey di7oga bessees.

daro asati guuyera eqqidi sinthan irdata asas immiddo beettosona isetikka garsan banta sinthan issi mala ongidi ukkule imishe beettosona

Keeh demba bootan keexxetti da timala geeeti beettesonna he keeththatikka bollara istimala qorqoron keexxettidayssafi beettees izaan ta aadhdhi aadhdhi misafi des

Kuwaaseka izayti istas giigu tida quma issoy issoy baas callafi dobettees izatikka issi mela maayo bollara maridi kowaasekaayaaggiti miiddoliza daanies.

Gaammo dele may7o mayutida daro asati beettoson izetoykka issoy ba kushin tophe dele bandera achchidi uttoysi beettees sintharakka issoy uttidi beettees.

daro macati uttidi ba sinthan bashe woththidi shaashsh sha ydu deezayssi beettees izitappeni baggarakka qorido sane bolla woththidi deiza asati beeteoson

daro asati wogga addarashe giddon uttidi lo7iza boothan uttidi beettosona izatikka banta maya mayarara maa7idi de7oossona

wogga denbabissan he bagganne ha waggalutida keeththa issi mala keeththay giddon beettawus iza guyera sintharakka asatho issi mala kiexututida keeththay beettees gootazikka cililo

keehippe darora lo7iza keeththay beettees he keeththa gedi duhen baggara diza daro issife shiiqattida asati beettosona izeta guye rakka dijc uttida daro mitha qommoti beettoson

daro asati gammodere may7o may7idi uttidi oyde bolla beettosona izetikka otto oydezin booththa miishara goozetutoysi beettees

Isse attumasay eqqu uttin ba kusheech afabaqetid eqqidi beettees iza guerakka utti uttida daro asati de'oosona izata guut geeraka keeththay beettees

Gammo dere asati si mala may'o may'di gaammo dere dunguza may'di sinthara ottoysi beettees izappe hessuykka pakushen cikka oykkidi dees

issi addezi keehipi ordanatho daanizayssi ba kushen maykrapooni oykkidi issi kushen ha'ikka iskirto oykkidi ayoo yootido beettees iza garsaraka

Issi mala bollara gammo dere dunguza banta poorera duge may7ida addeti beettosonna izata guyerakka daro uttidaynne egge uttida asati beettosona.

issi keeththa pengen dooya dizayssi beettees iza sinthan issi gashshe naay biitta bolla zoono sinthan uttidi beettees

nam7u asati issoy issa kaalethi ddo haaththa mille maata giddora haaththa xeellana shiiqido dizayssi beettees iza guyera dizayssikka ba kushen silke oykkidi sinthe xeellees

Nam'u maca naytazi ista giddun wogga shuchi eqqutoyssa he baggara ha baggara xeeletishe beettosona izatappe issiniyakka tophiya dere may7o may7ada boothi keypelo7iza xibabe may7ada beettas

Issi gaammo dere dunguza ma7ida bollanne ba hophe bolla qoobo woththida macay dhoqu gida bo7otan biitta bolla uttada haa xeellada beettows izakka.

daro asati uttidi ba kushen toora oykkidi cikka cikka oykkidi bantta huphe bolla osettiza dere woga woththidi beettosona.

Asi hayqqi aggin asa ximey oddara deyayssi beettees izikka issi miisha bolla dugeeshisidi pareth miishan utis wothoyssati beettees.

Issi macanaya dhoqu gida bootan tine eqqada ba bollara borsa ha zarsa baada ba kushe diisa giddo naaqada ba huphe yeddada haaxeellada bettawus.

tophiya dere giddon harere geetettiza bessan diza daro asati issi bootan beettosona izetikka ubbay qamise ma7idi beettosona izeta sinthanka

wagga keehippi demba ogezan heynne ha biza daro makina qommoti beettosona he bootan bollara ajji sababa geetettidi dere sunthay xaafettidi beettees izikka demmu

issi beetakirsaane cimmaynne nini baggara ha7ikka hara beetakirsane cimmay uttin ista toome ciido deyiza wodateti beettosona issi betikirsane

Sinthara guutha naytanne gu'era guutha istafi dad ekkiza nayti banta huphe kammidi sife shiqqidi ekotoys beettees hidetappe baggay miici dolees.

Daro asati essipe salpera maarara may'o may'idis essippe salpera eqi utoyssi beettees izetikka tophphiya deren baynta ooso tiikilera ooththiza assatappekka isso

Darro asati essipe oyde bolla uttidi issoy ba kushe ba bolla woththidinne ba7ulo bolla woththidi eni baggara ba kushen dabtare oykkidi sintha bagga xeellido beettosona.

Issi sibsaba bootan daro asati sabasabeti uttoyssazi beettees izatikka issoy issoy ba kushen skirtonne dabtaroy oykkidi xaafishe beettosona izatappeka daro baggati attumas adaqo.

nam7u asajjeti banta sinthan daro maykirafooneti eqgin ba kushen issoy issoy makirfoone oykkidi banta may7o maarara mayedi aasayiddo beettosonna

Issi addenne issi macay sife eqqidi haasayido beetosona macaka ba kushin silke oykkatos addeykka ba kushin simisha oykkidi zobesidoobe.

iashdarro asati oyde bolla uttidi ba kushen iskirtonne dabtaroy oykkidi haasay ha bagga xeelido beettosona izetikka hara hara qommu may7idi dewoosona qista garsazikka boothxutis

issi heedzdzu asati mabaratey iitizayssa lo'eththizayti penge bolla eqqin issi aaya istas pengeza doyada izeti ha xeellido issi mala may7o may7idi beettosona izetikka

Wogga denba ogey beettees he ogezappe hini baggara ha baggarakka diccuttida daro maatanne mithati beettosona sintharaka keehippe lo7etida saloy beettees.

topiyappe hara dere asanne tophiya dere asati oosothido misilaza beettoosona izatikka dhoqu gidi issi iitila miisha lo'othido dezadaana

daro asati sibiseba bootan baynta sinthan xarapheezan komputere woththidaynne oy hara iskirtonne waraqate oykkidayti de'oosona izeta sinthanka issi tumu asay ha bagga xeelles

Daro asati issi mala mayo ma'idi heyssi daro assazi gidiza oyde bolla uttidi ha sinththa xeellosona izikka

Darro asati he baggara eqqidi ista sinthan makine bolla qaaphetutiza xuufeza xeellido beettosona izata millenka issi poolisey istas bessidodizayssi beettees.

issipe sibsema bootan eqqidi purokke dooseti dodiza keeththa xeelli dodiza daro addeti beettosona izatikka issoy issara haasayi do deizayssi beettes

Keehippe wogga ooqey beettes he pooqezikka xeellishin masttoote bicha gidoyssi beettees iza sinthankka issi addey sintha bagga hamuttidi biidde diza de7iyayssi beettees.

Issi keehippe lo7iza wogga keeththa kooqe keeththan beettees he kooqe keeththa sinthanka karetha makinaynne gooththa wogga makinay deiza yssi beettees.

Taro sibsefa addaraashe giddun hissi mala bollara may7ida dara asatibeettosunna iza milenka issi attumasay eqqidi naasayi dotizayssa daanees

Daro asati oyde bolla uttidi ba sinthan waraqate oykkidi iskirtoka kushen oykkidi hokkidi beettosona izata sinthanka daro asati eqqidi de7oosona haraykka hini baggara beettees.

issi macasiya izi sinthara deyizaa xuufe bessada ha zaarada eqqada biittos izokka xeellishin ordekko ba huphekka qanxetta ottadus

buro keexettido diza keeththa xeeli do diza darro asati beettosona izetaka bessi dodeiza ithi attumasay eqqidi bettis izitka ba huphen qoobo wochthiza nam7ay oykkidosona

Gashshenaas duunara mettiza xale immanas issi asi duuna dooyi oykkin iza sinthan duunara deiza xaleza immizayssi ba duuna kammidi ba kushen xaleza oykkidi immana giddo beete..

Issi acima ceeyga addey algga bolla ichidi ba kushen kaanula sakayidi ichuteyssi beettees iza sinchanka iza akamiza issi aakamey iza haasayessadanne iza kaanula biza bollo.

issi cimaddey issi nayis shillimate miido dizayssi beettees iza millenka issi hara addey eqqidi ba kushe ba ulo bolla wothidi de7izayssi beettees

issi gammo dere may7o may7ida issi addezanne daro hara asatara hara kare dere asati issife eqqidi haasayido dizayssi beettees izetikka miicido de7oosona

daro asati issipe shiiqidi pooto dendanas equtoyssi beettees izetikka nam7isoy ba kushen bana daggafiza miishi oykkoyssi beettees hankoyti gade bolla uttidosona

daro asati sibseba giddon uttoyssi beettees izi tappeka daroti kare dere asatikka deyoosona iza ta sinthan gammo dere may7i mayuttida issiaddey uttidi ha istas haasayido deizayssi beettees

daro asati issi mala bolla baynta qoorera duge gammo duunbisa duge yeddidi bollara keehippi maarara banta may7o may7idi eqqidi haasayido heettosana

hospitaale giddon asi ichidi akamettiza kibilen diza daro asi akamiza meisha qommoti de7oosona izittappeka issoy ichidi asi ichiza boota beettees

daro asati banta sinthan telefizine daaniza miisha utisidi uttidi bayntasugeera oyde bolla uttidi xeelido beetosona izita sinthanka si attumasay eqqidi beette

Darro asati issife eqqidosona istetappeka nam7u macati baynta duuna maskara kammidi beettosona ankoyti eqqidoy coo deyoosona.

Issi addey ooso keeththan waanna sira askaje geetettidi ottidi beettees iza sinthanka xarapheza bolla haaththey beettees ha sintharakka gaammo dere dunguzay micetidi beettees

daro asati ba kushin komputere daalliza wogganne gashenne hara qomo hara miishi ba kushin oykkidi ha bessido eqqidosona hessedappe issoyekka ba kushin

daro asati issife sinthan eqqin izeta milera deiza asati izeta xarapheda bolla woththidi aykko woraqate bessi dodezayssi beettees izetikka daroti gaammo dere dunguza may7 uttidesona

ogey beettees ogeza milerakka guuthara cililanah hogida maatazi beettosona iza garsaraka hara cililida maatay beettees

issi oto les dzooney dentshini uttoyssi beettees biittazikka keehippe lo7idi ooset uttida makinas hamuntanas lo7iza bootakko iza salozikka keehippe lo7idi beettees

wogga oge kumidi sintha baggayi yido diza asati beettosona izetikka ceeygay yelagaynne aayoti ubba ha sintha oge kumidi sintha baggayshe beettosona

Wogga fooqey beettees he wogga fooqezan hayle geetettidi bollara xaafettida erizortey deizayssi beettees iza garsanka daro tophiya dere bandiraten bethosona.

daro asati oyde bolla uttidi beettosona izetikka daro asati macaynne attumay oyde bolla simsaba addarashin uttidi sintha bagga xeelido beettoson

Oge ooththiza wogga makinay beettees izikka ogeppe buura denthiza wogga makinaza sinthan daro eqa bollara caanutida guutha makinay beettawus.

keehippe darora lo7iza wogga katamay beettees katama giddonka keehipe dhoqu gi keexetti uttida wogga pooqi keeththati de7oosonna giddorakka makina ogey beettees

Keehippe demba cililutida bootan hamunti doyi ha sintha waggayiza daro asati beettosona izatikka issoy issoy ba kushin tokkiza puute oykkidosona

wogga denba bissan keexxettuttida nam7u buuxa keeththati beettosona isitappeka issi darati zaarin asi de hayssa daanees sintharakka aray asi bana

Buro keexxettido diza wogga denba bootan urqatara cateti uttida keeththay beettees he keeththaykka wurqatara caxetidi maarara bollara mithi dehaysseka beettees.

gashe nayti maaraqeti dodizayssa bessiza maarara timirte imikko ubbas giza xuufe bollara xaafetottin ista ashan gulute daangiza siile aalettotoyssi beettees

buro keexxetti de7iza mithi bicha shoccetida wogga adussa keeththay beettees he geeththazika pudeza xeellushin keefippe daro pubileti dizayssa daanidi beettees

daro mangisto oso ooththiza asati issi mala may7o may7edi bollara manaxire ukaretha manaxiire ubbi woththidi ubbaykka ba huphe bolla qoobu woththidi ha sinthi simmi yiddobeetos

daro baggan hesoeso tuuqu uttida biddora siza tuqeya feetas tuuqi aka feeththo lo7ettoda kuddu tuuqao itti daaro gaanoos.

Issi keeththay beettees he keeththa pengezikka dizayssi pengeza bollarakka adde naytey peiza booda gizayssi xaafetidi amarathonne ingilizethon xaafetoyssi bollara beettees.

issi macasiya bollara ba huphe bolla karetha goosi goozada garsaraka karetha may7o may7ada izi sinthan maykirofooney eqqin haasayada beettawus

Daro attunatinne maccati issi mala mirreqa mayo mayidi bantta kushe dhoqqu oothidi qaalaza geelidde beettoosona izatikka ubbika bantta kushe dhoqqu oothidoosona.

issi addey oyde bolla uttin iza sinthan komputere woththida si addezin xeelli dobetees ba sinthanka komputere xarapheza bolla woththidi okkidibeete

daro asati maarara banta may7o mayidi awa bolla eqqidi ista banta kushe bolla maraqate oykkidi haax bessido eqqidoson

Issiyaddey pirde keesshan daanya daanizayssi iki ziku deqqidi ba kushexaati oykkidi haa xeeli dobeetee iza sinthanka baraqaseti behizayssa daanee.

issi malamayo mayuti dafirde keeththan haasayidu diza issi macanne nam7u asatu uttoyssasi beettosono

bantta timirtte onggidi maraqetana maraqettiza mayo mayida issi mala keehippe darora lo7iza mayo mayida asati beettoosona;izettikka attumay maccay de7ees.

Daro asati ba kushen bixe oykkidi pitti dodizayssi beettees istatappeka aadhdhi adhdhi federaale boolisetikka akaafanne ba kushen oykkidi bokki dodizayssi beettees

Daaro asati banta huphe kammi woththidi gade pitti doo beexa oykkidi beyttosona izitikka daro bagga attumasakko deezayti.

issi addenay bollara karethako daanana haniza jaakete may7idi giddora boothth daanana hanizayssa may7idi ba kushen waraqate oykkidi sinthe immido dizayssi beettees

Issi aaddey oyde bolla uttidi ba sinthan teleizinenne kamera woththidi uttidi meettees iza woththidaykka xarpheeza bolla beettees izikka bollara karetha may7o may7da.

darro keehippe wogga keeththa giddon uttidi haasayi do diza daro asati beettosona izatikka dumma dumma qommo mayo mayidi uttidi beettosona

issi macanaya ba huphe bolla karetha goossi goozada bollarakka booththa may7o may7ada o kushe ha histada haasaya haasayada beettawus izakka soofa bolla utta

Daroasati bantta kushe bantta bolla wothi wothidi eqqid beettoosona izatikka maarar bantta mayo ma7idi ooso keethan de7izayssa maloosona.

Nam'u maca nayti eqqidi issoy issas middo eqqidi ha xeelli beettees dizetikka issoy adussa issoy qanthakko izeti kushen oykkida xuufeykka.

Issi mala may7o maqida asati uttidi baynta sinthan issi issi komputero woththidi kochchido beettosuna izata sintanka issi adde eqqidi tees

daro asati uttidi ethaza sinttan komppitere uttin boshechidenne baggay haa xeellidi diyo de7oosona;kompitre quxure paydoykka darokko.

Issife daro asati shiiqidi uttoyti beettosona iziytikka issi mala booththa may7o issife may7idi issoy ba manaxiire qoorera duge yeddidi ba huphe bolla qoobe woththidi beette.

keeththa keehip dhoqu gawuttida keeththay beettawus he keeththeyaka giddon heerahara haaththay diza giddon keexxeta uttida keeththeya beettawus

issi perezidantey keehippe lo7iza ambasadere may7idi beettees izaappe ha baggaran toophiya dere bandira he baggara kare dere bandiray deees bollarakka amintiza ferezidante giza xuuf

daro gammo dere asati gammo dere may7o may7idi buro osos doomanas ribaane qanxido deizayssi beettees izata guyerakka kushe baqqido baqqido diza daro asati de7oosona

Wucce dere asarnne topphiyan sela ministeriye waanna abibechabibe geetettizayssara wucce dere addezara uttidi haasayetti do beettosona izetikka kushe.

keehipe lo7iza horphile sinthara beettees iza milderakka booththa may77o may7ida topphiya dere asati heera haara eqqidi beettosona giddorakka deh ababa giza ababazi saalettidayssi biitta bolla beettees

issi addezi gammo dere dunguza mayidi ba kushen maygrapoone oykkidi aasayo haasayido dees iza guyerakka daro asati eqqidi beettosona izeta nangiza poliseykka dees.

daro gammo dere may7o mayotida booththara gammo dere dungozara mayotida daro asati beettosona izata guyrakka issife silpidaro asati egidi kushe baqqida beetosona

Daro baggati gaammo dere dunguza baa qorera yegididinne bollara ma'idi beettoosona izatikka wogga sibsaba aderashin utidoossona

issu attumasay bollara keesite leysa goottamay omaydi ba huphenqoowe wottidi ha iza sinthane makrafoonen eqqin haasayi debeette

issi mala may7o may7ida tophiya dire bandaranne dabube baandira oykkotida issi bagga xeelido maarara banta may7o may7o uttida federalete poliseti beettos

daro attuma asatane maccasatanne wogga sibsaba addaraashan uttiri beettosona;izeta sinttankka ha baggara ababay giddon beetes;haatheyka de7ees.

Haqammo dirmosiomay uttida zaro asati uttidosona hizathe sinthanka haaththey beettees istika baynta mala maarara ma7idi uttidi beettosona.

Daro issi mala may7o may7idi uttida oyddu attomasati beettosona oyddatikka banta huphe guuthara guuthara dichidosona izetia sinthanka xarapheeza bolla abebay beettees.

daro asati eqqidi baggay ba kushen puute oykkidi baggay coo aykkokka oykkonta eqqidi haasayi dodizayssi meettees iza ta sinthazikka cililluutte

Daro asati eqqidi iza sinthan maykirofooney eqqin issi addey haasaydo beettees, iza sinthanka daro qommo maykirofooneti beettosonna.

nam7u asati issife idimettidi beettosona izatappeka nam7ika booththa may7o bollara may7di de7oosona issoy issoyka ba kushen lo7iza baba oykkidi de7oosona

issi macara isse attumasara kushe cababaatiddo beettossana izatikka maarara banta mayo mayidi ittidoossana izata sinthanka haaththeranne magirafoonura beettees

Isti atmasanne nam'u malcati isf isti waraqate deellidoo beettosana izata giddonka deessaara ba huphe kammada beettaos.

issi attumasi komputer sinthan eqqidi ba duuna tuchidi dugokkidi beettees iza sinthanka eqqida attumasati beettosonna izetappe giddon dizaykka waraqate oykkis

attuma daro attumasati eqqidi yo haasaya haasaydo beettosona izata sinthanka issaddey eqqidi istas haasayizayssan guyen daro addefi eqqidi siyido beettosona

Daro asafi issife eqqidi baynta sinthan diza telefizine daaniza miisha beyido deyoossana izitappeka daro baggati adde asakko a izappe issoy kushen kiise naaqqes.

daro pooliseti eqqidi issoy issas sarotho immido dizayssi beettees izetikka guyera tophiya dere bandiray ista goyera eqqi uttidi beettees

Nam7u addeti uttidoyti beettosona izetikka nam7ikka poolise daanishin ha baggara dizayssi poolise may7o may7di de'ees iza millen dizayssikka ba hophe bolla qoobo woththidi beettees.

daro pooliseti essife shiiqidi uttidi haasayi dodizayssi beettees izata sinthanka xarapheeza bolla waraqatenne iskirito oykkidi de7oosona

Daro asati sibisabe giddon uttidi beettosona izata siinththankka hayllandara qoleti uttida haaththey beettees baynta silkeka xarapheeza bolla woththidosona

poolisey ba kushen masara oykkidi wogolo bolla haaththa giddon uttoyssi beettees iza millerakka coo asi ba kushe xaaxi oykkidi de7es

darro asati oyde bolla issife baynta kushe xaaxi oykkidi uttoysi beettees izetappeka sintha baggaranne goyerakka darro poliseti de7oosona izetikka baynta sintha ubbikka yeggidi beettosona

issi poolisey ba kushe issife shiishi oykkidi ba hoopphe bolla poolise qoobe may7idi poolise may7okka bollara may7idi eqqidi beettees iza guyerakka nam7u asati uttidi ha xeelido beettoso

Wogga demba bee bessan daro pooliseti beettosona izatikka tophiya dere bandira issoy sinthara dizaansi ba bolla wothae.

daro polisiya mayo mayidi beettiza daro asati deyoosona izetikka issoy ba kushe ba bolla wothidinne issoy issoy ba kushen waraqate oykkidi beettosona baggay qoobekka

daro asati heera haara shiiqidi biitta bookkidi puute tekku dedizayssi beettees izappeka daro baggati poolisetikka de7oosona izetikka demba bootan issoy issoy hokkidi tokkido dizayssi beettees

Daro asati hokkidi gisttey gakkoyssa buuccciddo beettoosona izatikka o daroti hokkidi issoy buuccoyssa otkkidi eqqidi beettoosona.

Daro asafi dheccidi issi addey a sinsara ha baggan bokkushin aykomsh oykki di bokkushe 7esu bisha ba derete bolla wothidi ha simsa bangay dode

Daro asati he baggara dishin ha sinthana nam'u asati buro keexxetti dundiza keeththa bollara qorqoroykka wodhdhon heessa xeeniddo bettosonna izeta sinthanka oge.

Issitdarro asati issife shiiqidi sixotay asas immido deyayssa masatees izetikka eqqidi baggay attumasa baggay macay beettosona izetes gu7erakka daro keehip daro eqaydee.

keehippe denba bessan haroy galidi muuze mittoyssi beettees darro muuzetas qoore gakkanaa gasyo galida haaththazi mittidi deees

Darro attumasati ha sintha bagga simmidi yiiddo beettosona izati baggay baynta kushen haaththa haylandera oykkidessona baggay ba hopphen qoobe wothidi uddudessona.

daro asati issipe oyde bolla maarara uttidoyssi beettees izatikka macay addey issipe de7osona izata sintan sazissas haaththey de7es

daaro asati eqqidi ista sinthan telebizhine daaniza miishati deees iza beyiddo diiddo eqqidosona isitappeka macaynne attuma asati de'osona

asa caaniza bajjajeti garsara nam7u bajajeti dishin iza sinthara issi gashe nay aadhdhana giddo beettees iza guyerakka daro asati bajajeza millera hamutido deyosona

Daro asati ogera hee ha hamuti dodizayssi beettees izanka sinthara makinay sintha bagga biidodizayssinne asi heeha hamuti dodizayssi beettees.

wogga dembban daro makinati eqquttoyssi beettes;iza giddorakka daro asati gidozan hee haa hamottido de7izayssi beettes;makinazikka makina mannara asi hara dere efiza boota masates.

Giya giddon darro asati payzizayssi beettees izappeka issi addey ba kushen silko oykkidi haasayiddo hasintha bagga yizayssi beettees iza sinthanka daro miza qometettiza miishati de'oosona.

Giya giddon darro asati beettosona iza ta sinthanka issi macasiya gade bolla uttada ba kushen yandila oykkada ba sinthan timatime tummo shanca bolla ongada bayzaada beettawus.

ogera ha simmi doddiza woggama pirayynne gede simifi doddiza ayssusey beettes iza bolla aysuse bollakka bollara asi beettes ha simmiza asi daaniza makina bolla gaarkana

Ogedinan micidi bayziza asati beettosonna izata sinthanka daro qommo miishati de7oosona timatimeti ililotida hara hara metiza qommoti beettosonna.

Daro asati biitta bolla uttin bollan issimena booththa maymayida macasiya ista hasayessada beettawus pa kushenka waraqate oykkada istas haasayada deyawus.

Wogga ogen issi malla booththa naxala mayida wossiyo keettan de'iza naytazi issife salfera di issi milera oytosona ha baggarakka bajjajey bettees

Daro asatii sitsawa giddun uttin bagga nam,u asati ha baggara eqqidi yoo yo,oyti doodeessona dhizata sintanka nam,u nam,u ma etrapoone sinsan deees.

Daro asati baynta borsa oykkidi eqqidi ista sinthan daro telefishine dizayssa xeelido pude qhoqufe xeelli dobeettos hetelefshineikka darokko.

makina manaran daro makinati giddon deizayssi beettees za sintharakka hegguttida daro addeti heekki sintharakka ha baggarakka beettees makinaykae

Gamo deren may7o may7ida issi naaya ba kushen puutto ykkada suqada dizayssi beettees izakka ba huphe bolla gaammodere dunguza qachawutada puutto suqada deyawus.

topphiya deren tophiya dere giddon diza asi bibi xeelliza ondoxo parke gizayssa bollara xaafeto bootay beettees iza garsarakka makinay booththa makinay eqq uttides

si addenazi bollara lo7iza booththa may7o may7idi ba kushe xaaxi oykkidi eqqoysazi beettees izikka ba huphe dichidi ha xeelido beettees iza guyerakka mithati beettosona

Daro asati issi mala booththa may7o bollara may7idi izata giddon issi federaale poolisey eqqin ubikka issi mala federaale poolise salamta immido beettosonna.

bollara duge wodhdhi do diza haaththa xeellanas equttida issi asi beettees izikka ba kushen hayllandera haaththi oykkidi ba zokkon borsa bayidi beettees

Issi macanay keehipe denba bootan eqqada issi bagga xeellada beettawus izakka gashe borsa ba bolla ba'ada ba zokko bolla koote qachada bollarakka booththi may'ada beettaw

issi hadde nay shuchcha bolla eqqidi uttidi ba duuna oykkidi bollara booththa may7o may7idi garsara karetha may7o may7idi dhoqu gida shuchcha bolla keba gulpa

Wogga ogen gede hamuntettizason issi naay bollara booththa may'o may'idi ashshu saro miideta giza xuufey bollara qaaphettin ba kushe dhopu woththidi ba huphen qoome woththidi eqoysi beettees.

Darro asati denba bolla eqqidi beettosona izetikka issife salfera oyddo asati issi mala bollara booththa may'idi de'oosona anko ista go'era darro asati eqqidi sinthepizayti beettoson.

keehipelo iza haaththa giddon issi macaya haaththa waanna aadda beettawus izakka ba ufe bolla manaxite wooththada ba hophe yeddada haaththa giddo beettawus

nam7u macanayti makina bolla bollara uttidi istimala may7o bollara booth ma7eli garsarakka issimara sure dancedi miicido haa xeelidi pittosona

Issi maca naya gaammo derin dorze geetettiza bootan gammo dere dunguza dancada ba huphe bolla qachada beettawus izi guyerakka gaammo dere tooratanne gammo dere gondalley beetta

Daro macati issoy oyde issoy ba kushin xarapheza issi aacima bessizara ysta giddopfe guyera shancara haykkomiish bayidi ooge bolla eqqidi beetosona.

Issi karetha addey karetha mayy7o bollara may7idi ba kushel metatiza miishi daanizayssa oykkidi ha hessido hokkidi beettees

issifeke keehippe darura lo7iza buuxara qeexxettida issi keeththaya beettoos he geeththaya pengeykka bordettidi dees iza sintharakka dijcuttida diccayde

He baggara ha baggara diza asati beettettenna giddon gin nam7u macati issi neya haaththe o yaadda issi nea ba kushen haaththe oykkada ba uphe bolla qoome wothada ha sinthafagga xeellido beettos

gaammo dere dunguza may7ida issi macanaya bollara gaammo dere dunguza may7ada gammo deren deiza harabamin cegete sahaxapesa ba kushera duggo qola dabetoos

Keehipe demba bessan keype loiza adussa ogey beettees iza milera xadera garsara dicci uttida wogga wogga mithatinne garsara sooy beettees.

issi naay gaammoy iza sinth guyera hawultey dizayssa sinthan ba kushe toku wooththidi topphiya dere bayndira ba qoorira xaaxi may7idi pohopenqo woththidi booththa may7onne kareth may7idi beettees

Daro asati eqqidi haasayiddo beettosona izeta sintharakka daro asati uttidi xaafiidonne xarapheza bolla wothidi xaafiddo beettoosona.

Issi macasiya izi sinthan waaraqate xarapheeza bolla uttin waraqate zaara hokkada iskirto kushen oykkada xaafada beettawus izakka ba huphe duge yeddada uttadus.

Daro cima asati issife salpera eqqidi beettosona izatikka bollara daro baggati gaabe may'idi baynta hophe bolla qoobe wothidi ba kushen guupe guupe oykkidi de'oosona.

issiyaddey oyde bolla uttidi ba sinthan komputere utisidi iza ba sintha naykka waraqate woththidi ooshechi ddo beettees iza milerakka eq uttida daro asati beettosona

issi attumay ba sinthan xaraphiza woththidi ba sinthanaykka komputere woththidi issi gashshe macanay ayfen woththiza miish immin ayfen wothin izo gede wochido beettees

Darro asati oyde bolla uttidi izatakko hokk uttida darro asatikka beyttosona izati oyde bolla uttidayti ba kushen waaraqate oykkidi nababishe dizaa masatetes.

sinthara daro addeti uttidi baynta sinthan xarapheeza dizayssanne xarapheeza bolla maraqate dizayssa xeellishinne ista sintha daro ajjete haykka eqqidi istashayssi dobettosa

Issi aaddey oydi bolla wottidi ba sinthanh xaraphezanne xarapheza bolla waraqate woththi issi macasaya bollaranne garsara issi mala mayo may7ada wokkada iskirto eqqada beettawus

Daro asati issipe salpera eqqidi beettosona izetikka issoy sinthas bagga xeellin hanko nam7ati ha bagga xeelido beyoosona izetikka daro baggati maca nam7u attumasay izata giddo dees.

H edzdzu asati eqqidi beetto sona izatikka ba kushen guuthara qhanxeta uttida baraqate ha bessido eqqidayssi beettees hissata guyarakka eqqi uttida addey

tamare sun issi mela mayo may7o uttida dareo yelaga nayti deo beetosona izi tappe sinthara heedzdzu attumasatika oyde bolla uttidi deoosona

Daro askatis gashshenayti peeera haara aqin ista go7erakka heedzdzu cimafi uttin ista sinthan hissi maciya ba sinthan kompiuterenne paraphezabilaethada beettawes.

yelaga nayti kuwaase ka7idi kuwaase xoonidi xoonoyssas istas shilimatey imettin kushen giddon oykkidi pooto dendanas eqqi7utoyssi beettees izata sinthanka.

wogga kowaase denban nam7u asati issi mala may7o may7idi kowaaseka yiddo deizayssi beettees iza sinthanka ista kaassiza addey istako yiiddo beettees

kowaase demban kowaase ka7i dodiza issi mala may7o may7ida heedzdzu attomasati beettosonna izetikka heedzdzikka issife issi kowaasa oykkidi baynta kushe issa baggara hara oykkidi

Kuwaase denban kowaase ka7idi woxxido sintha baggayidodiza asati de7oosona izatikka kowaase xoonidi ha sinthe iza daanoosona.

wogga kowaase demban issi mala may7o may7ida asati beettosona izi ta giddonka issoy baranay hara qommo may7o may7idi deees

wothan wothara sinthe yiidi xoonidi diza issi addey beettees iza bollarakka xuufe wogga kuwaseka itotopphiya deren wothan xoonida biiniya maarinne gizayssi

kuwaase denban daro nayti kowaase ka iddo de izayssi beettees iza giddoppekka issoy guyera ha woxxishin hanko nam7ati kowaasey oykkidi phircido phircido sintha bagga yizayssi beettees

daro asati sinthe baggara uttidi izetu sinthankka nam7u wanccaynne haathey beettes;izeta guyerakka uttida daro asay beettes.

Heedzdzu macanayti ba gulbate bolla gulbatiti woththe wadadarettanas dendanes eqqidi beettosonna izitikka heedzdzi ikkule ba gulbate bolla gulbati woththidos.

Gita kowaase denban kowaase kayido diza nam'u attumasati beettooson hizatappeka issoy uzokko zaarin issoy sintha bagga kowaase phirciiddo phirciiddo efizayssa daaniddo deettes

Daro wogga denban kowaaze ka iiddo diza issi mala mayoo mayida attumasati beettoson izetikka xoonidi baynta kushon oykkidi udogu biddo deyooson.

Issi addezi sinthara iza sileshi seehi lingetettidi topphiya deere eletorike federashon perezidante giidi xaafettida xuufey bollara beettees izikka garsan oyde bolla uttidi beettees.

Waase gayidi guppido diza daro addeti beettosona izatikka baynta kushin dhoku wooththidi wanca xoodidi ekkida wancay beettees izata doggafeykka guyera istara guppido beea.

wogga kowaase denban nam7u kowaase kaanchati kowaase kayido beettosona izatikka issoy hara qommo issoyka hara hara qommo may7o may7di de7oosona sinthanka kuwaasey de'es

Kowaase kaassa xoonin wanca immi dodiza asanne ekki dodiza asi beettees wancazikka keehippe lo7ees wanca sintharakka ha baggara ba hophe bolla qo booththida asati beettosona.

kehippe demban micetuttida daro tukko iza jabanati beettosona harahara jabanappe kaarahara qommo qumamizayssanne haaththo iza miishati beettosona

Issi macasaya ba efera ha afoso bessiza miishon okkada xeellada beettawus izi peheni baggarakka seyato masahe bokushe ba dabbubunla wothidi sinthe xeelli days.

Oge bolla daro asati saykile laaggiiddo dizayssi beettees ubbikka bantta saykile oykkidi sinthe ogezara laaggiddo laaggiddo bizayssi beettees,

bollara issi mala may7o may7i daa asati beettosona izetikka pooliseti omarsara mooconta mala giidi bollara hoo7iza miishi keehippe ho7izazi ki may7o essasi addeykka macati beettosona

Wogga haaththa giddon wogga wogoloy beettees he wogoloza giddonka darro asati eqqidayti beettosona he wogolozikka bollara hara iza milara hara wogoloy dizaa daanees.

issi addey ha saykile laaggiddo sintha bagga yiiddo diza issi beettees saykileza laaggiza ogey medhetoyssan goyerakka izayssa mala issi maala saykile laaggidoyiza darro asati beettosona

Oge bolla saykile laaggi do deiza cima asati sintha baggayizayti beettosona izatikka issi mala saykile oyddu asati sinthara laaggishin izita guyerakka hara asi beette.

Oge bolla eqquttida issi mootoreya beettawus he mootorey sinthanka daro oydeti heen heen ha baggan aadhdhutoyssi beettees izata sintharakka asi deees.

daro makinay issife shiiqidi salpen dizayssi beettees giddorakka daro asati makina xeelli gddo beettosonna izetikka makinazi dumma dumma makinay issife salpen eqoysi daro asatara beettees

Issi wogga makina bolla caaniddo diza issi addey makina bolla keyoysi beettees hanko garsan dizaytikka baynta kushera dhoqu othi gede daggafoysi beetees hessakka

issi macasaya akaallo godolo daanizaara ba uttiza miishan izo laaggi efizayssan uttada hohoppe kammada ha xeellada beettowus izakka

Issi makinayi sinthe aalhdhin wogga makina woohin hara maknati geera kaallido issi makaranne milara mootoreynne geera dar bajjaajetin ha sinthe siniza yssi beettees.

Issi cilinli uttida makinaye eqawutuura beettos izi milenka asi na baggara ekkis iza goyrakka buura iza giddo yeggido diza daaniza darazati deyoose.

Wogga ogen garssa baggara makina sinthara ogezan hamottiza daro asati beettoosona izeta sintherakka mayo miccidi baysiza asati eqqidi beettoosona.

Ogey beettes ogezarakka ha baggara issi addey dizayssi erettees iza guyera daro mootoreti eqqidosona iza sinthankka asi eqqi uttis.

daro issi macanne issi attomasay kare hara dere macan maca ba kushe caabati iddu beettes iza guyerakka topphiya direban diray eqqidi dees

wogga denban dendi dodiza tophiya derey horphiley beettees izikka buro dhoqu giidi paallanafe sinthe garsara sintha bagga i dizayssi beettees iza guyerakka dhoqu thoqu gid uttida miishati de7oosona

beni woli makina daaniza daru makinati wogga demba bessan dizayssi beettees iza giddonka asi aadhdi haaqdhi he he baggan ha baggan dizayssi beette

Wogga wogera ha sinthi haaththenne harara qummumishe caanniza makinay ha yiddo beettees iza guyerakka iza mala issi makinay iza kaalli do dees.

oge bolla ha sinthi simmi yi dodiza bajajey beettees he bajaje giddonka asi deizayssa daanees ha asi amutiza wogara sinthe bi dodiza asatikka beettoosonna

wogga pacha ogen gutha kamey woykko bajajey beettees ha bajajeykka dembazan eqqi uttides iza sinthanka xeellishin sherchey woykko protestante keeththayka beettizayssa daanees

keehippe lo7iza wogga makina ogey beettees makina ogezan giddorakka hamuttide diza makinaykka beettees iza milerakka keehippe wogga pooqeti aadhdhi aadhdhidi beettosona.

Nam7o asati keeththa giddon keehipe lo7iza keeththe giddon beyttosona keeththaykka booththa qalamera gorpdi gorfetidi keehipe lo7es nam7atikka issi mala lo7iza basadere may7i uttidosona

wogga pooqey beettees issi mala pooqey wogga denba bessan keexettoyssi beettees izikka keehippe dhoqu giidi keexxettoysi eretees

issi kifileza giddon alganne issi kifileza giddon utetha miishi deizayssanne ha baggara asi quma miiddo uttizayssanne soofati deiza keeththi beettees

issi addezi makina bolla keey eqqidi issaas dugay miiddo beettees garsaraka daro kartoonera deiza aqati biitta bolla uttoyssi beettees e milerakka daroti pooto densiza kamera oykki uttidosona

Hagan giitta kunistirakshine woykko keeththa keexo beshay beettees hessika aybey giikko dumma dumma kifiletan shaahettida geti beetosola.

issi addey makina bolla ke eqqidi ha iza milen iqutida asas aha aaththi aaththi immido beettees biyenka daro kartoonira ametutti da miishati bibila biitta

Wogga buro oosotti duddiza wogga puuqe iweettee he puuqe zikka baggara uryi bidizayti goothta palame gorfetizi fiyettee xiza sintanka woga mukinaynne siyasizeettee.

Buro keexetti dodiza wagga pooqe beettees he pooqezikka buro keexxetti doo keeththa bolla dayaissi beettees iza milerakka ha baggara keexxetti dodiza haara pooqe diza hissa daanees.

issi addezi eqqidi giddora booththa may7o may7idi bollara hara hara qommora diza koote may7idi eqqiutoyssi beettees iza guyerakka keeththi beettees

keehippe lo7iza gashshe nayti uttidi oyde bolla banta timirte keeththan issi mala mayo amayidi uttoyti beettosonna izeta sinthanka xarapheeza bolla waraqatei beettees

daro asati singuera pooto dendanas eqqu uttinne sinthara bantato bolla uttida daro asati de7oosona izatappe baggaykka wambasadere ma7idi deees

daro maxaafe diza bootan issi addey maaxafe issuwas immido dizayssi beetes izanka sinthara phooto istha denttido diza asi phooto denttiidonne iza millen maxaafa oykki uttida bitanee beettes.

aadhdhi aadhdhi keexxet utida issi mala keeththay issi demba bessan keexxettoyssi beettees keeththazikka lo7ees iza goyerakka mithati beettosonna

Wogga demba bessan pute toqu giidi qaafetutida tobiya dere bandira7e beettees iza sintharaka daro kifileti aadhdhia diza geethi beettes

Waanna topphiya dere kawoy ba bollara ba bolla karetha may'o may7idi ba ayfen manaxire woththidi iza milen issi karetha naay waraqate doyi bessizayssa beyiddo beettees.

Daro tamareti biittan huttidi izata giddon sintha baggara ista astamare uttin tamariddo beetto sona izatikka attumanne macay gashshe nayti deyoo sona.

Keehipe xinulutida maatatanne dichchutida bootan daro gashe naytanne guth histapilega nayti eqqidi beettosona izata guyerakka heeththay beettees.

Timirte keeththan issi astamari tamareta timirte be siido ba kushen oykkidi duno daani za miish ba kushen oykkidi be sido beettees nam7o tamaretekka eqqidi de7oosona

buro oosetti dodiza ogeza sinthara daro makinati sintha aalibiid dodiza issi beettees iza milerakka he baggara ha baggara mitha qommoti de7oosona

Oge buro oosettiza oge bookkiza makinay beettees he makina milerakka keexxetti ginbera keexetti uttida axirey beettees he axireza giddon mithay issi mithay eqqutoyssi beettes.

giddora jeehippe haassifesa ogey beettees he ogezanka issi pexi issi makinay aysus he ha sintha bagga yaadda beettawus he ogezan garsan bollanka cililohe baawa

doozerey oga baasi de diyo oga bessees haaggoyka zuma garsan beettettes zumakka doozereyara baasi baasiy ogiya mich oottanawudees

wogga makina ogen hintha waggay dodiza makinati deyoosonna izetappe sinthara issi makinay aadhdhi giddon bajaaje issida boolisey beettees iza guya.

daro attumasati buro oosettido diza ogeza xeelli ddo ha sinthe hammuppido beettosonna iseteppeka giddon baggay oobe ba huphe bolla woththidi beettees

wogga haaththey doyettin haaththezan kushe meetti dodiza daro asati beettosona izatappe giddon ba hophe qoobera woththida attumassinne heni baggara macati beettosona

Gashshe nayti haaththey doyettin haaththeza bolla baynta kushe meceti do diza yssi beettees izetikka keehippe uloppo miici do haaththezan kusheza mecetishe beettosonna

wogga denban he millera ha millera aykko mish togetonta bootan giddora haaththa goy oosetoyssi beettees he haaththa oogezikka keehippe daroora lo7ees giddozikka duge ziqqi giidi oosettides

haaththe heera haara haaththe goggishin haaththe duuqada beettiza issi maca naya beettawus izakka he baggara duuqishin ha baggara nam7u jarkane beettees

Buro oosetido diza keeththe bollara eqqida daro asati de'oosona izetikka dumma dumma may'o may'idossona izeta guyerakka dhoqu gii eqqidi de'issa hara asati beettosona

keehipe daro iray bukkishin yiza keehip dalga bootan ha goggi dodeza haaththay beettees ya haaththazikka xeellishin xillo deenna iza guyrakka daro muuzeti de7oosana

keehife xililutida cililoy beettees iza giddonka hara haaththe pultisiza meeshi daanizayssi deizayssi beettees iza guyerakka biittay beettes